Otuna omaludhi giimaliwa ya yooloka. Iimaliwa oyo tuu mbyoka ohatuyi longitha okukandulapo oompumbwe dhetu ompumbwe ongaashi okufuta oosikola, iikulya yomomagumbo.

Omiti odhili dha simana oshoka ohadhi tu pe iimaliwa okupitila mokuhonga iipundi, iitaafula opo aantu ya vule oku yi longitha moositola dhontumba, momagumbo oshowo kehe mpoka tayayi.